Ŋutsuvi adre aɖewo bɔbɔ nɔ antre dzi eye kotoku aɖewo hã le woƒe ŋgɔ eye ŋutsuvia eɖewo nɔ nukom eye mamlɛawo hã bɔkɔ nɔ wokpɔ

Nyɔnua nɔ avɔ geɖewo dzram. Esi me avɔ kala vovovowo le eme eye womlɔ anyi ɖe avɔa dzi le mobal ɖe ɖe asi henɔ nu kom.

Gbemelã vovovowo nɔ fefefem le egbeame eye mamliawo va nɔnyi ɖe ɖeka dzi henɔ eƒe edzo ɖum eya mamliawo hã ʋudu gbɔna

Dzoɖaŋu dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm tso woƒe letricitywo ŋu eye woame eve wodo awu blu eye wo katã wodo kuku esime wonɔ dɔwɔm ku ɖe woƒe lectricity ŋu.

Nyɔnu wome eve aɖe nɔ sɔ dzi eye ŋutsu aɖe nɔ esɔ kplɔm eye wodo awu ʋi esi me nyɔnu aɖe hã nɔ sɔ megbe.

ame tɔ̃ ɖewo nɔ flawasi dom eye wóƒe dzedzeme nye yevuwo nyɔŋu eve ŋutsu ɖeka eye kpɔ́ ɖe hã no wóƒe megbe

Ɖevi wɔme ene aɖewo va etɔ to eye wo katã wo le bɔkiti ɖe asi hekɔ de etsia me nɔ tsia kum eye wo dometɔ ɖeka nɔ ŋgɔgbe kpɔm.

nutsu aɖe nɔ dɔwɔm eye ɖeviaɖewo kple ametsitsiaɖewo nɔ egbɔ eye. ɖeviawo dometɔ ɖeka le yiƒe dɔwɔnu ɖe asi nɛ

Takola nɔ ta kom na ŋutsu aɖe eye wo le kuku ɖɔɖɔ me eye wokɔ vɔ ʋi ɖe tsɔna ŋutsu yi wo ta kom na la eye nɔnɔmetata aɖewo hã nɔ emegbe.

Ame geɖewo va dɔnɔkɔdzi eye wo ame aɖewo lé ɖevi ɖe asi esime nɔsiwo do awu ʋi. Wo akpa gãtɔ wonye nyɔnuwo.

Nyɔnu ene aɖewo nɔ nu ɖum eye ame ɖeka bla ta, esi woɖu nua katã le agba me eye wonɔ nu kom.

Nyɔnu la nɔ agblemnuku vovovowo dram eye wode afɔ ɖe afɔ dzi henɔ nu kom eye tomatosi, atɔtɔ, kaɖɔt kple nuku vovovowo nɔ egbɔ.

Emɔɖaŋudɔwɔla eve aɖewo nɔ dɔ wɔm le woƒe mɔwo ŋuti. Esi me wo katã ɖɔ kuku ʋi eye ɖeka bɔbɔ eye ɖeka nɔ atsitre nu.

Ame geɖewo le nɔ tsi kum eye ame gbɔsɔsɔ nye nyɔnuwo eye ŋutsu aɖewo hã nɔ wo dome eye gagba kple rɔba aɖewo hã nɔ afi ma.

Dzɔ ŋuti dɔwɔla aɖewo le exɔ aɖe tame wole sola panel dem xɔ la tame, wome ƒe gbɔsɔsɔ me nɔ ame adre

Nyɔnu ɖetugbi la tsi atsitre ɖe dzodoƒe esime gatsi kle kɔpu kple agba vovovowo nɔ egbɔ eye wo le nane ɖe asi.

Ame agbɔsɔsɔ aɖe wo nɔ muvi atimu eye nyɔnu aɖe hã nɔ awu dzi me kple ɖevi aɖe nɔ singliti ʋi me esime wo ane evea katã wonɔ nu kom.

Ame atɔ̃ aɖewo tɔ ɖe eʋu mɔto, ŋutsuvi etɔ̃ kple nyɔnu eve, eʋu gbemumu aɖe hã nɔ wo megbe eye amidoƒe aɖe hã nɔ wo megbe.

emɔɖaŋu dɔwɔlawo nɔ dɔwɔm le wóƒe mɔwo nu eye wóɖɔ kuku eye amaɖewo tɔɖe gakpoa dzi esime wónɔ dɔwɔm

Exɔ la mu gã eye exɔ ƒe dzi geɖewo nye atsi sɔŋŋ esime wo katã wo kaka ɖe anyigba eye nu dzẽ aɖe hã nɔ atsiawo dzi.

Nyɔnu la nɔ anyi ɖe zikpui me le exɔ me esime wòdo awu yibɔ dzikplanyi yeee aha hã nɔ gbɔ eye wònɔ asi tem ɖe kɔmita dzi.

Ame agbɔsɔsɔ ɖewo le kuteƒe, eye ame akpa gãtɔwo nye yevuwo eye aɖaka hã nɔ wo gbɔ eye nutsu ɖeka nɔ klodzedze me henɔ akɔ fam na nyɔnuawo dometɔ ɖeka.

Nutsu aɖe nɔ dɔwɔm le eƒe dɔwɔƒe eyɛ provision hã nɔ emegbe esime solar panel aɖe hã nɔ eƒeaxadzi

Yevuvi aɖewo le experiment wɔm ye woƒe agbɔeɔeɔ me nye ame woame etɔ̃. Le esime woƒe nufiala bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe ŋkume henɔ nua fiam wo.

Ŋutsua kple via wonɔ nu ɖum esime wòɖɔ gaŋkui eye ɖeviawo dometɔ ɖeka nɔ nuɖuɖu dom na fofoa eye ame susɔeawo hã nɔ fi ma.

Ghana nyɔnu tugbefia la ɖu dzi eye woɖo fia kukua nɛ eye wokɔ nunana hã nɛ esima ŋutsu aɖe hã lé maik ɖe asi nɔ emegbe.

Aƒeme zikpui vovovowo le exɔa me eye sɛnta tɛbel aɖe hã nɔ exɔa me eye glasi aɖe le sɛnta tɛbel la dzi. Eye flawɔsi aɖewo hã le eɔxɔ me.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ sola paneli gbɔ esime eŋu ƒe batri abe atɔ̃ sɔ̃ɔ nɔ egbɔ eye wobɔbɔ nɔ dɔ wɔm le sola paneli la ŋu.

Ame geɖe wo nɔ kɔltsa wɔm eye wo katã wokɔ nane ble afɔgɔme eye wo katã wobla ta esime wonɔ wɔ la ɖum.

Ame agbɔsɔsɔ wonɔ atsitrenu le esime wo katã wolé wo nɔ nɔewo ƒe asi do ɖe dzi eye sola panel aɖe hã nɔ woƒe ŋkume.

xɔtula ɖe wónɔ ekpe ɖom eye wókatã wóɖɔ kuku ye wodó asiwui wóƒe xexlēme yi abe ame wɔmetɔ̃ sɔŋ esime wónɔ kpea ɖom

Dzo bi xɔ aɖewo kple eŋu aɖewo eye dzudzɔ kpɔtɔ nɔ nugɔgbea ɖa. Esi me wotsi ddzo la vɔ.

Emɔɖaŋudɔwɔla aɖeo nɔ dɔ wɔm le woƒe mɔwo ŋu eye wo katã wodo asi wui eye wonɔ kuku ɖɔɖɔ me eye ame ɖeka le anyinɔnɔ me eye susɔewo nɔ atsitre nu.